Ebibala ebikamulwamu omubisi ogunywebwa kuliko emicungwa, kkaloti ennaanaasi, obutunda, beetroot n'ebirala. Amagiraasi nago galimu era omubisi ogunywebwa nga gukamuddwa biteereddwa ku kimeeza. Ebuuyi eri eriyo omuddo ogwa kiragala obulungi ebibala bino bizzaamu vitamins era byettanirwa nnyo abantu okubinywa.

Omusajja oba omuvubuka atudde mu katebe aka bbululu nga atudde ne ku nga atu ali na ku meeza era ku meeza kuliko ekyuma kikalimagezi kiyite laputoopu n'essimu. Ayina by'akebera ku laputoopu ye emugi, ekisenge kya langi njeru n'oluggi lwabajjibwa mu mbaawo ne lusiigibwako langi eya kigataka. Wayooyotevu era omuvubuka ono akakkalabya emirimyu gye mpolampola ku kyuma kye kikalimagezi kikompyuta.

Abakyala babiri batutte mu kka batudde mu kkakkalabizo omu ayambadde eki olugoye oluddugavu omulala ayambadde olugoye olweru mu ndabika, batunuulidde ekyuma kikalimagezi nga balina bye bali mu kwekkaanya obulungi, bali mu yaafeesi eyooyooteddwa obulungi erimu enzigi n'amadirisa n'embaawo era batudde bulungi bekkaanya balina enviiri ezi ezibisse emitwe gyabwe nga balina bye bekkaanya ku kyuma kyabwe kikalimagezi oba kompyuta.

Omutwe gw'omuntu nga gubikiddwako ekitambaala ekiruke ekyafaananyiriza enkoofiira naye nga nduke bulusi alina empami mu matu ge nga mulimu ebintu by'ataddemu ebitoneetone nga alaga obuyiiya bwe mu kuluka ebintu n'okubikozesa obukozesa.

Abazungu babiri: omukyala n'omusajja, n'omuddugavu oba munnakyalo abagalidde enkumbi ku kibegaabega ne mu mukono n'ekisero ku mutwe; ye ayambuka, Abazungu bajja mu maaso eno. Bali mu kakubo akatono ddala ak'omu kyalo nga kalimu n'omuddo ogwa kiragala wonna wonna wonna wajjudde omuddo ogwa kiragala kko n'emiti egyefaanaanyirizaako egya kalitunsi egya kiragala obulungi. Abazungu bano bambadde byabwe, engoye za njawulo era balaga nga abali mu kulambula ekifo ekyo ekirimu emiti oba ekibira.

Omukyala omutunzi wa wootammeroni n'ebibala ebirala ng'ensujju, amenvu, emicungwa n'ebirala. Mutunzi waabyo ng'ayambadde olugoye oluddugavu ne sikaati enjeruyeru n'ebimuli ebiddugavu, w'akolera ke katale ke oba gwe mudaala gwe ng'atunda ebibala ebyo ebiwoomera abantu okukamala. Bali abakyala babiri ng'omulala ayimiridde okuliraana amasa agalimu amenvu.

Ekizimbe kya kalina, kya myaliriro ebiri, kirimu endabirwamu eza langi eya bbululu, kiriko langi ekimaamiddwako, eri awo ya kitakataka. Kiriko ebigambo nti Central Teaching Facility, Frank Kalimuzo, Frank Kalimuzo Central Teaching Facility. Wabweru waakyo wansi waliwo emmotoka ezipaakinzeewo, endala ziringa ssatu. Ekizimbe kino kiyina oluggya olulungi era oluyooyootevu okuzaama era n'endabika ennungi.

Akayumba akalimu olwatika, ka bbulooka oba ka mataffaali, kaserekeddwako essubi n'emiti. Kali mu lusaalu era olulimu omuddo ogwa kiragala n'emiti egikeetoolodde. Akayumba kano katono mu ndabika, akalabika okuba nga tekabeeramu bantu, erudda keefaanaanyirizaako ttanuulu, kaliko langi enzirugavu okuliraana olwatika oba olunyaafa olulimu. Eggulu lyetadde bulungi lya bbululu, lyebulunguluddwa emiti era ng'emiti egyo giraga emabega waliyo emi... amayumba amalala.

Omusajja eyasabise ng'ayambadde ebyeru okuva ku mutwe okutuukira ddala wansi, ayambadde ovulo njeru, enkoofiira njeru, yeebisse amaaso n'ekintu ekiddugavu, ali mu nsiko nga waali ee wa ekibookisi gu guyite omuzinga ogw'enjuki, omuddo ogumwevulugudde gwa kiragala nga guliko n'obumuli obwa kyenvu ogumu, emizinga mingi nnyo alabika mulunzi wa njuki

Ekinyonyi ekyeru kiyina ebiwawaatiro bigazi n'obulago buwanvuyirivu omumwa guliko langi eya kyenvu kiri mu bbanga mwe kyebongera kibuuka. Wansi waakyo waliwo omuddo ogwa kiragala era nga guli ku ttaka. Eggulu liriko ebire ebyeru mu langi kibuuka kiyina gye kigenda.

Abasajja babiri balambuzi babagalidde ensawo ku mugongo, ensawo nzirugavu omulala ya kyenvu bakwataganye, bali mu magetesi, bayina obuti batambula mu bukubo obuyita mu bibira. Mu bibira gye bali waliyo ensozisozi n'olusaalu nga balabika bayina bye banoonya oba bye balambula okuzuula. Waliwo olusozisozi oba olutunnumba balabika bawalampi ba nsozi. Emiddo egiriyo gya kiragala era giraga obutondebwensi obulungi, n'amazzi walinga enkuba etonnye.

Ennimiro enteeketeeke obulungi erimu enkuubo ezirabika obulungi n'ebimera ebisimbiddwa mu nnyiriri obulambalamba oba obutereevu. Ebimera ebyo bya kiragala omulungi era birabika bulungi n'ekifo ne kirabika bulungi. Ebuuyi ddala ennimiro gy'ekoma eriyo emiti egya kiragala obulungi. Eggulu lyetadde bulungi n'akasana kaaka nga si kangi.

Ente ziri bbiri zirya muddo, mmyukiririvu mu langi nga zirimu n'obweruyeru ku bigere ne ku mumwa. Ziyina amayembe gaasongola mawanvu. Obuddo bwe zirya butoototo era bulinganga obw'omu kisaawe. Ente zino zivaamu amata aganywebwa abantu era agabawoomerwa okufa. Zivaako ennyama, eddiba lyazo likolwamu ebintu eby'enjawulo singa ziba zisaliddwa. Ente ya mugaso nnyo eri omuntu kubanga kisolo kya ddembe era kirundibwa.

Enjuki nnyingi eziri ku muzinga gwazo zibembeddeko ng'endala ziriko mu bbanga ziri ku muzinga zikola omubisi enjuki zikola omubisi omuwoomu era oguwoomera abantu okunywa.

Abasawo bali babiri bambadde bulungi nnyo, bambadde amataawo emeeru giraavuzi zakyenvu gaalubindi ezakyenvu nga bakutte obusaani obucupa beekebejja eddagala eriri mu langi ez'enjawulo. Kuliko omwami n'omukyala emabega waabwe eriyo ekisenge ekimetteddwako langi eya kyenvu, beekebejja ddagala batabuzi ba ddagala era balindiridde ebiva mu ddagala eryo.

Esseppiki eri ku ssigiri ng'erimu ddoodo owa kiragala, omukyala oba omusajja ateeka ebirungo mu nnakati gw'asiika, ali mu kiyungu afumba akadomola ka butto weekali n'ekibe ekimuli mu ngalo ekimyukirivu ekisaanikira ekyakyenvu. Bifumbibwa envendiirwa ezo ziriibwa era ziwoomerwa abantu. Ebbali eki oluggi lwa langi emmyukiririvu n'ebintuntu ebirala mu nnyumba.

Omusalamala ne machine ye oba n'ekyuma kye ekisala embaawo. Akutamye, aba asitamye wansi ku muti gw'ali mu kusala. Agupimaapima bulungi alyoke agusalemu embaawo. Wansi waliwo endoddo z'emiti ssatu, n'emiti emirala egya pine egiri mu kibira egyesimbye obulungi. Waliwo omuddo ogwa kiragala obulungi era nga kiraga obutonde bw'ensi obulungi. Embaawo zikozesebwa mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo ng'okuzimba, okubajja, n'ebirala.

Engalo z'omuvubuka ezitadde ettaka mu katiba akakuba amatoffaali. Akatiba kano kaabajjibwa mu mbaawo bulungi nga kafulumya amatoffaali abiri abiri omulundi gumu. Ekidomola ekya langi eya kiragalalagala n'omuyini ogw'enkumbi ogwesimbye. Amatoffaali agasimbiddwa nga gaamala dda okukubwa galindwa kukala. Omusajja ayambadde ekigoye kiddugala olw'omulimu gw'ali mu kkwasaganya ogw'okukuba amatoffaali.

Emikono gy'omuntu gikutte akambe akamyukirivu nga gisusumbula ekigagi okukiggyako ekikuta kye ky'okungulu nga waliwo akameeza kwe batadde ekigagi kino kw'akikolokotera. Ekigagi kino kiyamba nnyo mu kujjanjaba omusujja, kimanyikiddwa nga ekikaawa ennyo naye ate nga kikola bingi naddala mu kujjanjaba n'okusiiga ku lususu.

Ekkubo eryolekera akabuga ng'ebbali n'ebbali waako eriyo emiti n'omuddo ebya kiragala. Mu maaso g'ekkubo lino ddala erengerwa ebizimbe, ebizimbe ebiri mu langi ez'enjawulo n'amabaati, ng'ebizimbe ebimu bya langi eya kiragala n'enjeru n'amabaati. Eggulu likutte akale ak'enkuba era obudde bwa kazigizigi, lifuuse eriddugavu obudde. Omunaala ogw'omulongooti mu maaso eyo ewali emiti emingi gweyolekerayo mu langi enjeru n'emmyufu n'ebide byakwo.

Omwalo oguli okumpi n'olukalu ng'era waliwo ebizimbe nkuyanja. Ebizimbe bino era amayumba gano gali ku katunnumbatunnumba oba akasozisozi. Amazzi wano bavubirawo nnyo era walaga baliirawo n'obulamu abacaakaze. Akasozi kaliko omuddoddo ogwa kiragala era weeyagaza okubeera, walabika bulungi. Eggulu lya langi eya bbululu nga n'amazzi mateefu nnyo okukamala; abadigize banyumirwa obulamu.

Ennimiro ziri bbiri, enjooyootevu n'etafiibwako. Eya kasooli owa kiragala obulungi afiibwako ennyo nga wonna wayooyoote n'ettaka lirabika bulungi. Ennimiro endala ya muddo ogukazeekaze nga gwokeddwa omusana era musiiwuukirivu. Kasooli aliibwa abantu abayaba mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo nga okuvaamu emmere n'okumwokya okumufumba.

Amazzi agalinga ag'ennyanja oba omugga gatambula. Wabbali waliwo ebiyinja ku ludda olumu oba enjazi nga kuliko n'omuddo. Waliwo n'omusajja atuddewo ng'akutte akati akeeyambisibwa mu kuvuba. Ayambadde engatto njeruyeru ne langi enzirugavu. Ebuuyi eri amazzi gye gadda waliwo omuddo ogwa kiragala obulungi ennyo. Amazzi gatambula era nga galaga gavubibwamu n'ebyennyanja.

Eccupa eziri ku mmeeza ezikozesebwa mu kunaaba mu ngalo, emu ya sanitayiza eriko langi eya bbulu oba akapapula aka bbulu n'akeeru. Endala eri mu langi eya kyenvu n'ebigambo. Eccupa zino zikozesebwa ku byobuyonjo ddala nga zeeyambisibwa mu kutta obuwuka obuleeta obukyafu mu ngalo ne mu bifo ebimu.

Ennyanja eradde obulungi nga emmaaso eri ddala gy'ekoma waliyo kalenge oba olufu olukutte ddala ddala; tosobola kulengera kiriyo. Ekubiddwako erangi eya kyenvuyenvu olw'ebire oba enjuba evaayo oba egolooba. Ennyanja eradde evaamu ebyennyanja ebiriibwa, abavubi bagyettanira okugikolerako emirimu gyabwe obulungi, amazzi gakozesebwa mu bintu bingi nnyo wano mu Uganda ne mu maka g'abantu.

Ebizimbe byo galikwoleka ebiwanvu nno ddala ebiri mu langi enjeru n'enzirugavu mu ndabirwamu. Ebizimbe bingi nnyo ebiraga ekibuga ekiriraanye oba ekyetoolodde enguudo ezitali zimu, emiti emingi n'obusozi ebule eri ddala. Ebizimbe bino biriko amabaati amamyukirivu ne langi endala, enguudo zirimu emmotoka enzirugavu n'enjeru ezisaabaza oba ezitambulira ku lugudo ku nguudo zino n'enneekulungulugo wano eraga eh omwetooloolo gw'enguudo

Ebyambalo eby'ekinnansi eby'Abaganda okuli eggomasi n'ekitambaala. Ggomasi ya langi ya kyenvu ng'erimu ebibala ebya kiragalalagala nga n'ekitambaala kiddugavu. Eky'omusajja kkanzu njeru ey'omuleera, eriko n'ekkooti oba ekizibaawo ekiddugavu. Ebyambalo bino byambalwa abantu naddala Abaganda ku mikolo gy'ebyobuwangwa ne banyuma ne banyumisa n'abalabi ne babeegombesa. Bannange!

Eryato erikozesebwa mu kuvuba. Liri ku mwalo ku lukalu nga ku lukalu we liri waliwo omuddo ogwakiragala. Ettanga lyalyo lisibiddwa era amazzi galaga mateefu, mulimu n'obutiitiriri kwe bagasiba galeme kutambula. Waliwo omuddo ogwa kiragala ogumera ku nnyanja. Eryato lino likozesebwa nnyo ng'era entambula esaabaza abantu ku mazzi. Liri mu langi emmyukirivu n'enjeru.

Abayizi bali babiri abalengerwako mm omuwala akulula eggaali bambadde yunifoomu. Yunifoomu yaabwe eyo njeru ne kitaka bo muwa lenzi abagalidde ensawo ku mugongo omuwala bw'akulula eggaali batunudde emabega balaga basanyufu. Mu maaso gaabwe eriyo ababakulembeddemu bo babuliddeyo emiti erudda n'erudda egya kiragala obulungi nga n'ekkubo lya ttaka era ddongoofu bulungi liyonjo.

Ente ziri nnya wabbali w'ekkubo ku ttale ewali omuddo omumyukirivu. Ente zino za kitaka mu langi, mmyukiririvu nga mulimu ezirimu amabala ameeru. Ente zino zirya muddo nga we ziri waliwo ettale n'olusaalu eririmu omuddo ogwa kiragala n'emiti egya kiragala. Eggulu lyeranzeeko kkala langi enjeru n'eya bbululu. Ente zino kika wano mu Buganda, zivaamu amata era zirundibwa nnyo abantu wano mu Buganda.

Eggaali y'omukka oba tuleyini nga esaabalira ku leerwe ezaayo oba ku byuma byayo. Gy'eraga mu maaso eraga waliyo ebyuma era ng'eringa anaa... eyi... egenda okuyimirizibwa. Ebbali waayo eriyo emiti egikutte obulungi egiraga akabirabira, eggulu lyetadde bulungi. Eggaali y'omukka eno eriko amataala mu maaso ne langi eya kyenvu ne langi endala eyeefaanaanyiriza eya kiragalalagala ng'esaabalira ku leerwe zaayo.

Emidaala egy'ebyettunzi egiriko ebikozesebwa awaka ng'ebibala omuli ennyaanya, wootammeroni ee amenvu n'ebirala. Emidaala gino gigabirirwa akasiikirize ne manvuuli era abakyala n'abaami abakolera ku midaala gino batudde n'abalala bayimiridde ku midaala gyabwe okulindirira abaguzi abanaagula abanaabagulako ebintu ebyo.

Abakyala abambadde engoye ez'ebyobuwangwa n'okwenaanika eminagiro gyabwe egy'ebyobuwangwa, bayina ebikomo ku mikono ne mu bulago ne ku mitwe. Basanyufu bawagalidde n'abaana baabwe abamu bali mmigongo abalala babasitudde busituzi. Bakyala bawanvuyirivu, baddugavu bayina akamwenyumwenyu ku matama bambadde engoye eza langi ey'enjawulo.

Abaana ab'omukyalo batudde mu ttaka basimye obunnya bazannya omweso ogw'oku ttaka, omu ayambadde olugoye olwa kakobe omulala ayambadde olugoye olwa bbululu, emabega waabwe obusiisira nga ge maka gaabwe geeyoleka nga gaazimbibwa mu ssubi era n'ettaka, obubulooka obutonotono nga bwakubwako akadongo, eggulu lyetadde bulungi, eri erengerwayo emi omuti, nga we waka wabwe we babeera.

Ppikippiki oba manyoole etambulira mu kkubo, etisse b'etisse ng'etaddeko n'ettaala. Ekkubo lya ttaka ng'ebbali waalyo eriyo ensiko oba akasaka akakutte omuliro, omuliro gwaka nga n'omukka gwonna guzibye ekkubo emabega wa manyoole gy'eva. Omuliro guno gwakumiddwa okwokya ensiko eno oba akasaka kano.

Abasajja abali ku ppiki a bonna batudde abalala bali mu butebe batudde baliraanye eggwesezo ly'ebyuma eby'enzigi n'amadirisa. Emmotoka eyimiridde ebbali eri okuliraana pavement, eriyo emiti egya kiragala obulungi nga bonna basemberedde ekkubo era liraga nti liyisa ebidduka ebitali bimu. Ekizimbe ekiriko amabaati aga aga kitaka ne langi eya bbulawuni bbulawuni nga baliraanye ekkubo.

Ebinyonyi biri bibiri biddugavu mu langi birina omumwa muwanvu n'obulago obutono ate nga nabwo buwanvu biri mu lusaalu olwa kiragala oba liyite ettale bitambula biringa ebinoonya ebyokulya. Ettale lirimu omuddo ogwa kiragala obulungi nga omuddo ogwo guliko n'obumuli.

Ensolo eyitibwa engo. Entambula eyina gy'etunudde enkakaba gy'eraga. Ekubiddwamu ekitangaala eky'ettaala. Ensolo eno ya bibomboola obuddugavu n'obweru. Etiisa eri mu kibira mu ttale ewali omuddo ogwa kiragala obulungi naye ng'obudde bwa kiro era bukutte enzikiza. Ensolo eno kika wano mu Buganda era bakyeddira. Ddala kivaako engero n'enfumo nnyingi nga wakayima ne wango.

Ente ennene eri emu, mmyukirivu mu langi. Eyina amayembe meeru mu kikula era eri mu ttale eririmu omuddo omutoototo ogwa kiragala obulungi n'obuti oba obusaka emabega waayo. Ewala ddala eriyo obusozi obwawikkiddwako kiragala ng'emiti n'omuddo. Obusozisozi buno bungi obujula okkoonera ddala ddala ku ggulu. Ente evaamu amata era kisolo ekirundibwa awaka naye eno erabika nga ennume era ekuze obulungi.